Abaami babiri bayimiridde mu lyato. Abaami bano bavubi era ng'abaami bano ababiri bakozesa omuti okubayamba okunsindika eryato okugenda mmaaso.

Omuntu omu ali mu mazzi oba akutte mu mazzi, akutte ekyennyanja, ekyennyanja nno kino kya njawulo si bye bino ebyennyanja ebya bulijjo.

Ono art omulungi ennyo, art kitegeeza ekisiige ekyasiigibwa n'emikono, omulungi ennyo aliko endongo zino ez'edda ez'obuwangwa era ng'alimu n'Abamisiri, abakyala Abamisiri abaakolanga edda mu mbiri za Misiri.

Abazinyi ab'amazina ag'ekinnansi era nga bakuba n'eŋŋoma banekedde mu kyambalo kyabwe ekya kitaka.

Ensolo eno efaanana ng'abantu era etuula ng'abantu era esobola okutambula ng'abantu. Enjawulo yokka yokka eriko nti erina ebyoya, ekiraga nti nsolo; n'omumwa gwayo oba ennyindo byakula ngeri, ekigyawula ku bantu. Ensolo eno eyitibwa zzike.

Emiti egyasimbibwa mu layini obulungi. Emiti bwe gisimbibwa bwe biti bwe giti ebiseera ebisinga gibeera gisimbiddwa kugisalako mbaawo okusobola okufunamu ssente.

Akaato kano nja kkayita kaato kubanga si kanene kalimu abantu basatu kalimu abaami babiri omwami ayambadde ekkooti n'omwami ayambadde essaati eya kiragala ne mulyoka mubeeramu n'omwana omuto. Abantu bano batudde mu kaato boolyawo kabasomose wano ku mazzi okubatuusaako ku lukalu.

Emmotoka eno eya bbulu epaakingiddwa wano mu busubi. Emmotoka eno ya poliisi ya Uganda. Ekikula ky'emmotoka zino ze zino emmotoka ezitera okuggyibwayo okukkakkanya obujagalalo nga waliwo ababadde beekalakaasizza. Ate ng'osusse akakomera, waliwo akamotoka akatono aka ggule era n'emmotoka endala enjeru ennene, oboolyawo eziri mu kuyitawo.

Omukyala ayambadde olugoye oluddugavu akutte ekicupa kya ssabbuuni ow'amazzi, ssabuuni owa bbulu era ng'amunyiga mu ngalo ze asobole okuzirongoosa, omukyala ono ayina n'empeta ku ngalo ey'obufumbo.